Abantwan nxa kulilanga lokuthintiswelwa, abazali labo bayabthatha babahambise ekilinika. Loma bona abezemphilakahle babuye lemotha ukuthiwa yimobhayili. Babe be ncedise labo asebefinyelele ngaleso sikhathi.

Umuntu munye ngamunye kumele azinakekele ngokuhlala egeza izandla. Uyabe enganakakeli yena yedwa kodwa uyabe evilela lomphakathi emkhuhlaneni engamemetheka ihlasele abantu abanengi.

Ngesikhathi se COVID bekumele umuntu agqoke isayeke evale amakhala kanye lomlomo ukuthi avikele umphakathi azivikele laye njalo ekutholeni umkhuhlane lowu owawu memetheka kangaka .

Ikhona imikhuhlane kwesinye isikhathi ehlasela abantwana, ngakho abezempilakahle bengawunanzelela lowo mkhuhlane bahle bafake umkhankaso abantwana bonke babuye bezohlatshwa.

Indawo lapho okukhiwa khona amanzi. Amanzi lawa abukeka umgodi wangikhona uvalekile. Okutshengisela ukuthi aphuma ehlanzekile. Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi ahlanzekileyo.

Ngesikhathi seCovid bekusithi nxa kungaba lomonakalo oba khona ngekhaya owokuthi umuntu afele ngekhaya kumbe kube lokunye osokuvelile esegula bebebuya begqoke bephelele bezofafaza ngemithi evikela lesi sifo esasi memetheka.

Umkhuhlane we khovidi wawungakhethekile ukuthi ungabe ngomkhulu, usebenza ngaphi, ube uhlasela nje iloba ngubani nxa engazivikelanga. Kuthe sekufika esimeni sokuhlatshwa njalo amajekiseni wonke umuntu ubezikhathaza ukuthi azibone ehlabile.

Nxa imikhuhlane ikhona ithe yamemetheka elizweni loba emazweni, kuyabe kungakhethelekile ukuthi ungowezimpilakahle na. Kuyabe kumele ubone ukuthi uyazivikela lawe uncedisana lomphakathi.

Abezempilakahle esikhathini esinengi bayakuthanda ukuthi banakekele abantwana abancinyane babe lesiqiniseko sokuthi bayadla izinto ezifaneleyo njalo bavikelekile emikhuhlaneni.

Zikhona inhlelo ezihlanganisela amazwe wonke jikelele ezikhangela ngezempilakahle. Inhlelo lezo ziyabe zilabameli abahlanganela bexoxisana njalo bencedisana ngezinto ezithile kwezempilakahle.

Abezempilakahle bayahlanganela besuka endaweni ezihlukeneyo bayabe bexoxisana ngemikhuhlane ethile esihlaselayo kumbe ebonakale ukuthi izahlasela bencedisana ngemicabango yabo ukuze bavikele impilo zabantu ezingozini.

Abantwana besikolo bebevakatshelwe ngabezempilakahle abaphathelane lohlelo lwe UNICEF. Bathe sebeqede konke abakwenzayo basebesima bethatha imifanekiso bephakamise izandla. Bebebukeka bebobotheka ukuthi bajabulile.

Bakhona abantu esihamba sihlangana labo ezitaladeni. Abantu laba bayabe bephila belala khonapho behlala khonapho. Kumele sibancedise, inengi labo liyabe liphilile engqondweni lisuke lahlukumezeka emdenini kumbe ekulahlekelelweni yizihlobo.

Kuseklinika kuyakhiwe kuhle okumangalisayo nxa uhamba uhamba endaweni okufulelwe khona lanxa izulu lisina okulamuntu onethwayo ngoba bayakwazi ukuthi abanye bacina sebegula imikhuhlane engapheliyo.

Umama uhamba ewadini lapha emtholampilo leyi kuyindawo elaliswe khona umama ukuze babe bencediswa ngezempilakahle lapho abangezwakahle khona.

Abanye abantu nxa sebegula bayabe bengakwazi ukuthi bayenzeni, uthole umuntu ehlezi elangeni, kumbe elele elangeni, kodwa ikhona imikhuhlane efana le jondisi, iyenelisa ukulapheka ngokuncediswa lilanga.

Umama ophethe umntwana ugqoke ingwani ebomvana efana lesigqoko sakhe. Uhlezi ekhangele umongikazi ebusweni. Umongikazi lowo uyamchasisela ngokungabe kusenzakala emntwaneni.

Emalabhorethori kwenziwa izinto eziningi ezithile ezehlukeneyo ikakhulu kulawo awezempilakahle. Bakhona abayabe bekufundele ukuhlola ukudla, izilimo izinyamazana lokunye okunengi okuhlukeneyo.

Ezibhedlela uDokotela nxa ebhoda ehlola izigulane, uyabe ehamba loNensi eceleni kwakhe kumbe omunye wabo Dokotela osafundela. Uyabe ehamba ebambabamba abantu ebahlola into ezehlukeneyo.

lsixwayiso esinyanatiselwe emdulini welabhoretori. Sibhaliwe ngamabala abomvu. Kumele umuntu nxa ephuma kuleyo ndawo akhiphe impahla asisebenzisa lapho zingaphumeli ngaphandle. Ageze njalo izandla engakaphumi kuleyo ndawo.

ibhodlela elilombala onsundu lesivalo esiyisibhakabhaka linathiselwe iphepha elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amancinyane amanyama kukhona okhanya ezihlalele lapha owezempilakahle efotoza umakhala ekhukhwini wakhe

Isikhunba sakho emzimbeni sisiba lenkinga uthole ukuthi uyahlubeka lova siyaxathuka kumele ubone owezempilakahle ongudokotela okhangelane lalokho. Udokotela lowo ubizwa ngokuthi ngu dermatology.

Ezinye indawo indlela eziyabe ziyakhwe ngayo ziyabe zilobungozi phakathi .Akumelanga ukuthi umgwaqo ohamba izimota ubambane kakhulu legedi lapho okungenwa khona .Kungabe kuyiwa esikolo kumbe ekilinika .

Kusesibhedlela lapha abafundela ukuba ngomongikazi bathe gwaqa endaweni eyodwa kukhona abakufundisanayo labakutshengisanayo.

Ezibhedlela nxa kufika isigulane, siyehla kuambulesi, bayasifuqa ngombheda. Kumbe labo abayabe bebiswe yimota engasiyo ambulensi bayaphiwa isitulo esilamaviri. Basihlalise isigulane, basifuqe. Besingenisa phakathi.

Indawo zesibhedlela isikhathi esinengi kumele zihlale zihlanzekile, zibe yisibonelo esihle. Akulunganga ukuthi abantu abagulayo bebe sendaweni elengcekeza, lokho kungabenza bagule ngokwedluleleyo.

Lapha kusemtholampilo, indawo okuncediswa khona abantu abagulayo emakilinika. Kulezakhiwo ezinenginengi ezehlukeneyo. Esinye sikhanya silombala oluhlaza. Eceleni kwaso kulemota nje emileyo.

Owesilisa ohleziyo phansi eyelule isandla sakhe phezu kwetafula ubotshelwe nje okuthile okutshengisela ukuthi uhlolwa umkhuhlane we BP.

Ikhona imikhuhlane ethi nxa ingaphanganga yananzeleleka emzimbeni icina isihlasela amehlo uthole umuntu engasaboni kuhle kuyimbangela yokuthi uhlaselwe ngomunye umkhuhlane. Imikhuhlane leyi ifana le HIV kanye le Cancer.

Ikhona eminye imikhuhlane ehlasela ingaphakathi yomuntu okokuthi uyabe usizwa ukufuthelwa kuphela kodwa kungela muntu obonayo ukuthi kuyini ekufuthelayo ngakho kukhona imitshina eyokuthi kuyenziwa i"scan" ukuze ancediseke lowo ogulayo.

Owesifazana olele embhedeni ubukeka engezwa kahle. Engabe ehlaselwe ngumkhuhlane wamathambo ngoba esikhathini esinengi abantu abadala nxa sebekhulile minengi imikhuhlane ebahlaselayo.

Elabhorethari kulapho abezempilakahle abahlola khona izinto ezithile. Kungabe kungumkhuhlane oyabe usesigulaneni, kumbe imithi kanye lalapho

Kuse "Laboratory" lapha izinto zibekiwe zalandela umduli nginanzelela ukuthi indawo yinye ngayinye maqondana le"container" kubhaliwe ukuthi lapha kungena ama"tube" anjani kungabe kungasebenzileyo kumbe kungawomileyo kumbe amelele ukuhlolwa.

Nxa umuntu efuna ukuhlola umkhuhlane weHIV uyabonisana labodokotela baqale baxoxe lawe bakwenze ikhanselingi emveni kwalokho sokuzathathwa igazi lakho emunweni liyekwefaka emitshineni emalabhorithori lihlolwe.

Ibhokisi elile mininingwane lisetshenziswa ngabeze mpilakahle .phakathi kuyatholaka isigelo, amabhanditshi lokunye nje okuthile okungancedisa abafundi kumbe abadlali bamaqembu ahlukeneyo nxa sebethe balimala ngesikhathi somdlalo.

Kusesibhedlela lapha udokotela umile uxoxisana lomama ohleziyo embhedeni lomntwana lapha kutshengisela ukuthi yindawo elala abantwana nxa begula abantwana abancinyane bayabe belomama akumelanga abatshiye esibhedlela.

Ikininika ebizwa ngokuthi yiSanitus ifake ibhakani ichasisa izinto ezitholakala lapha. Kulabo dokotela abalapha abantwana impila kahle yabomama ngokokuzithwala lokokuzivikela ukuncedisa nje abagulayo kanye lalaba abadinga ukuhlinzwa.

Omama nxa sebezabeletha bayaphiwa indawo yokuhlala ezibhedlela. Indawo lezi bazibiza ngokuthi kusemadumbeni. Abesilisa abayibona abayeni babo, bayavunyelwa ukubebebuya bezobavakatshela bebancedisa bebanika lokho lalokhuya okuthile okubashotelayo.

Ezibhedlela ezithile kuyenelisa ukuthi babe lelanga bekhethe ukubuza abantu imibuzo ehlukeneyo .Kuyabe kumele abantu bahambise izeluleko ezihambelana lama rights abo .

Okungamambodlela okuncinyane okude okungani kungamatshubhu kubekiwe kwafoliswa phakathi kubukeka kulegazi okunye kulomuthi nje kuyabe kuhlolwa konke lokhu kumelele ukuthi kutholakale impumela.

Umbheda oyiwo oncedisa ukufuqa izigulane nxa zisuka kweyinye indlu zisiya kweyinye indawo. Phela umuntu nxa egula esibhedlela uyezwa sekuthiwa kumele ayelapho okuhlinzwa khona abantu.

Inqola esetshenziswa esibhedlela iyafuqwa ngoba ilamavili. Inqola leyi isetshenziswa ukuthwala ukudla kwezigulane. Kuyabe kufakiwe imiganu nje . Kwesinye isikhathi eyinye iyabe ihlelelwe ukuthwala amaphilisi kusiyaphiwa izigulane emawadini.

Izinto lezi zitholakala esibhedlela. Kulombheda okulala khona isigulane, kule threyi eyiyo ehamba ifuqwa bethwele amaphilisi ukunika izigulane nxa sekumele banathe. Kubesekusiba lensimbi ende emileyo, okuyikho okugaxwa khona labo abangezelelwa igazi labafakwa i drip.

Inqola ezitholakala ezibhedlela esiyake sibone omongikazi labanye abasebenza lapho bezifuqa, zenza umsebenzi wabo ubelula ngoba abantu abagulayo bayabe bebanengi okokuthi ngeke wenelise ukuba usiya thwala imiganu munye ngamunye uzebanika ukudla.

Umuthi wabantwana obancedisayo nxa bengezwa kuhle , umuthi lowu uphume ebhokisini elilombala obomvu ngaphandle kufanekiswe okungupopayi okutshengisela ukuthi ngeqiniso ngowaba ntwana.

Amaphilisi nxa siwathengile kumbe siwaphiwe sahamba lawo ngekhaya kumele sibe sivula lapho sinatha ngoba ngokomthetho bayabe besithi iphilisi akumelanga libethwe ngumoya.

Amaphilisi abhaliweyo ukuthi Benadryl ngama philisi awe aleji balabo abantu abaqhubukayo kumbe obathola bevuvuka okungacaciyo.

Umuthi obhaliweyo ukuthi Ultradex, umuthi lowu kukhanya waphekwa elizweni laseChina yikho sibona okubhalwe ngaphandle kubhalwe ngamabala elizweni leChina.

Amagabha ababili awamapilisi abekhiwe. Kukhaya amapilisi ukuthi ipilisi leli linye ngalinya liweya okhufanayo, kodwa ayabe ehlukene ababizio kanye lokusebenza kwawo emzimbeni, auyabe euhlukene.

Kulezi insuku sokulama philisi amanye ayabe engekho emithethweni amanye esemithethweni njalo. Abantu besilisa oyabe engasuthiseki ngezitho zabo bebe sebecabanga ukunatha lawo maphilisi bethi bengeza ubukhulu.

bakhona abantu abathi bangathintana lezihlahla ezithile uthole sebequbukile ngakho ukhona umuthi oncedisa lokhu obhaliweyo ukuthi allergy ulebhokisi elilombala oluhlaza

Abantwana abancinyane abasanda kuzalwa, abenelisi ukunatha amaphilisi. Ngakho abezempilakahle bakuhlela kuhle ukuthi kiyo yonke imithi okumele ibancedise, bayenza kube ngamanzi okokuthi uyamnathisa, aginye kuphela.

Amahlanjana amaphilisi ayisikhombisa. Amaphilisi lawa ahlukene ngokomsebenzi emizimbeni yabantu abuye ahlukene njalo ngokombala. Akhona alithanga, akhona amhlophe abe khona alo okumhlophe lokuluhlaza. Kulamanye njalo abomvana.

Izinso ngezinye izinto ezihlala zihlaselwe ngumkhuhlane uzwe sekuthiwa ikidini lakhe selifeyila, ngakho usukhona umuthi wakhona ongancedisa ukwelapha lezi zinso.

Isigubhu esimhlophe esithwala okungamalitha angaba mahlanu sibhaliwe ukuthi lokho okuphakathi ngokokufafaza umzimba .

Ikhona imithi kanye lamaphilizi okungaphokubekwa nje kumele ukuthi ihlale ngaphansi kwe thempiritsha ethile. I ino iyancedisa nxa umuntu ebulawa yisisu. Uyathatha igilazi elilamanzi, uthululele phakathi bese usunatha kunjalo nje.

Abanye abantu bengafikelwa yimicabango yezinto ezibahlukumezayo empilweni bacina besenza into engayamukelekanga eyokuthatha umphefumulo wabo ngokunatha amapills ikanti ke kumele sibaxhwayise ukuthi babone abaphathelane lengaja zokucouncilor ukuze bancediseke.

Akhona amaphilisi ajwayelekileyo alombala obomvana abizwa ngokuthi yi brufeni. Amaphilisi lawa uyawanatha lanxa uhlatshwe yisihlabo kumbe usizwa nje okunye ubuhlungu nyana emzimbeni.

Abantu abanengi sebajwayela ukuthi amaphilisi atholakala elombala omhlophe kuphela. Ikantike abezempilakahle bapheka bahlukanise. Uyenelisa ukuthola iphilisi elibomvu, eliluhlaza kumbe elilithanga.

Umuthi lowu ngowokukhwehlela . Uncedisa kakhulu abantu abayabe belesifuba esiwomileyo .ungawunatha siyathamba uzwe sekusiba ngcono

Igabha lamaphilisi elilombala obomvana amaphilisi lawa ayelapha isifo see "BP" esiyisona esihlasela abantu abadala esikhathini esinengi abhaliwe ngaphandle ukuthi ngamatshumi ayisithupha amaphilisi aphakathi kwaleligabha.

Leyi yijekiseni ebekiweyo nje phezulu kuthi amambhodlela amanengi alombala ongananzelelekiyo okhanyiselayo yiwo umuthi osetshenziswa nxa ukuhlatshwa isigulane.

Ababili abathandanayo bavakatshele esibhedlela ukuthi baxoxisane lodokotela bakhanya bebobotheka okutshengisela ukuthi bayazwana njalo bayathandana.

Ibhakane kade lifakwe phambili abantu besemhlanganweni belangazelela ilanga lokugula ingqondo. Isixwayiso besisithi kumele abantu bazwisise ukuthi kulempilo laloba umuntu esedlule emikhuhlaneni wokulahlekelwa zingqondo uyenelisa ukuqhubekela phambili ephila impilo epheleleyo.

Umntwana omncinyane osanda kuzalwa, nxa umama wakhe esanda ukumbeletha, amanensi kanye lamadokotela kumele ayenze isiqiniseko sokuthi umntwana uyakhala. Lokhu kuyabe kuchaza ukuthi uphilile ngokugcweleyo.

Abantwana nxa begciniwe ekilinika noma esibhedlela begula, bayabe abanye bakhona besenelisa ukuzidlalela. Ngakho bayabavumela babanike okuyizinto okungama toy okuthile abangakudlalisa.

Abantwana abancinyane bayazithanda izinto ezidlaliswayo. Uthola umntwana esebobotheka echazwa nje yikuthi kuyabe kubukeka kukuhle. Njoba eqhutshelwa idada uyakholisa nje.

Abantwana nxa befunda, bafunda ngemibala ekhanyayo. Uthola nxa kuthiwe kabapende, bayahlanganisa imbala kungacaci ukuthi yikwiyini kodwa uyabe ikhona into abayikhulumayo khonaphana.

Abanye omama nxa bebeletha uyathola umntwana oyedwa ngesikhathi sinye. Kuthi abanye bayenelisa ukuthola amaphahla. Kulezi insuku sebekhona njalo abazali abantwana bebe bathathu ngasikhathi sinye.

Abantwana abancinyane nxa eleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiya galombili abavunyelwa ukuthi nxa begcinwe esibhedlela bebe bengela mama eduzane bayabe besenzela ukuthi umzali ongumama amncedise umntwana kulokhu lalokhuyana.

Owesifazana emile ekhankasela mayelana nge UNICEF okumele incedise abantwana. I-UNICEF idlala indima enkulu kakhulu emazweni ahlukeneyo. Kwala kwelakithi iyancedisa abantwana ngezingwalo, amayunifomu Kanye lezikhwama zokuthwala nxa besiya esikolo.

Imncintiswano yemidlalo ezikolo iyahlukana abanye ufica bencintisana ngokugijima ngenyawo zabo abanye njalo bencintisana ngokugijima ngama bhayisikili.

Abantwana besikolo bajabulile. Sebefuqana beminyezelana ukuthi wonke umuntu aphume ekhanya empikitsheni okade uthathwa. Bebethwele abafulegi elizwe laseRwanda okutshengisela ukuthi ngabafundi bakwesinye isikolo.

Laba abafundela ukuba ngomongikazi nxa bebafundisa bayabe belezinto ezithile ezibizwa ngokuthi ngamamodeli abayabe betshengisela kizo ukuthi kumele bayenze njani.

Owesilisa uhlezi esitulweni esimhlophe omongikazi ababili bamile omunye umkhanyisa endlebeni okutshengisela ukuthi yilo uhlupho olubise ubaba esibhedlela ukuthi ubulawa zindlebe.

Kibomabonakude balakho ukube bechasisa okuthile ngezempilakahle zabantu. Uthola ubukiswa nje kutshengiselwa yiloba ngumongikazi exhumaxhuma imithi esigulaneni.

Bakhona abantu esiphila labo begogekile bengenelisi ukuzihambela ngezabo inyawo, kodwa ngokuhlakanipha kwabantu kanye lezinkokheli kwatholakala amaqhinga okwenza inyawo zabo ezilula ezilamaviri ukuthi bayahlala kuphela besesiba ncedisa ngokuba fuqa kuphela.

Emafasi kutholakala imithi eyokwelapha, lamaphilisi. Lokunyenje okuhlukeneyo. Okunakekela ijwabu emuntwini. Kuqakathekile ukuthi abantu behlale behlanzekile bezinakekela, kanye labantwa babo

Amabhokisi awamaphilizi abekiwe lapha ekhabothini efamasi. Alemibala eyehlukeneyo elinye lilombala omhlophe kanye loluhlaza elinye lilombala omhlophe lokulithanga laselibhalwa ngokunye okuyisibhakabhaka.

Abanye abantwana nxa behlatshwa ijekiseni bayahle baphange behlabe umkhosi kodwa bakhona njalo abangasiwo magwala ukuthi ungabalibazisa umongikazi kumbe udokotela uyabahlaba bengakhalanga.

Kusemashelifini emakhabothini ase pharmacy kubekiwe amaphephanyana angamabhokisi alama philisi phakathi abhaliwe nje ngamabala ahlukeneyo ibizo lamaphilisi lawa.

Abantu abayisitshiyagalombili abahlangeneyo abesifazana kanye labesilisa bazimele wonke umuntu ugqoke ibhatshi elimhlophe babukeka bebobotheka okutshengisela ukuthi bajabulile emsebenzini wabo abawenzayo.

Itende lifakwe ngabezempilakahle lapha bayabe besenzela ukuthi bangasebenzeli elangeni lomphakathi ukuze umphakathi uzizwe ukhululekile ukusondela kuzincediso.

Umnumzana uthwele ibhokisi elilochago. Uthelela abantwana munyengamunye ophethwe ngumama wakhe .Lapha bayabe bencedisa abantwana ukuthi basuthe njalo bakhule kuhle

Abezempilakahle bavakatshele indawo ethile emadolobheni. Bahamba bethwele izinto zabo ezikwanileyo ezigoqela amatafula lakho konke okuyimininingwane abayabe bezakusebenzisa.

Indawo nxa ilabezempilakahle iyafaka ibhakane elikhulu lapho etendeni. Inxusa abantu. Bayabe bebhalile konke ukuthi itende leli limayelana ngani, osokutshengisa ukuthi abezempilakahle laba bayabe behamba mayelana ngani.

Abezempilakahle bancedisana lomnumzana oleqembu labafundi elenza ezemidlalo. Babuye lesikali sokuweya kanye lesilinganiso sobude bomuntu ukuthi uyabe eyenelisa yini ukwenza okuthile emidlalweni.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bangavakatshela esigabeni lapho ohlala knona, lawe uphatheke uhambe uyehlolwa kanye labanye. Kwenza kubelule lincediseka, libaphungulela umsebenzi njalo.

Abezempilakahle ababili abesilisa bagqoke amabhatshi amhlophe kulabafana abalihlekanyana abafolileyo okutshengisela ukuthi bahlolwa bethathwa ubude babo.

Abezempilakahle bavakatshele esikolo besiyathontisela abantwana. Bayabe beqale bakhulumisana lesikolo, umbiko wahamba ebazalini ukuthi abantwana babuye bezothontiselwa.

Abezempilakahle bavakatshele indawo ethile wonke umuntu ozizwa ekhululekile ukuyahlolwa, udlula kuleyo ndawo ehlolwa umkhuhlane we"Bp".

Umnumzana oyisiphathamandla ubethwele esikubiza ngokuthi yimic ekhuluma emhlanganweni eqonqosela mayelana ngezempilakahle emphakathini ebebanika njalo izixwayiso okumele bazenze nxa begula kumbe begulelwa.

Omama abasamda kubeletha ekilinika bahlezi embhedeni yabo omunye ugodle umntanakhe nesekusithi omileyo umqhubela okuthile Kanye labhakede eliyisibhakabhaka elokuncedisa emntwaneni.

Abantu ababili abesilisa abagoneneyo, abantu laba bakhangeleni emehlweni betshingisela ukuthi ngabantu abathandanayo. Okuyinto emangalisayo leyo ngoba kumele owesilisa athandane ngowesifazane.

Abantwana bengahlala hlahla kumele baye hlolwa ukuthi imizimba yabo ikhula kuhle yini kusukela ekuzalweni kwabo.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana abasakhulayo, abangamankazana, ukuthi bazinakekele, ngoba ikusasa labo, liyabe lisezandleni zabo. Lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi kumele bafundiswe ngemizimba yabo, langendlela abayiphatha ngayo.

Umuntu ongumama nxa ezithwele kumele angahlalahlala ahambe ayevakatshela emakilinika. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthu ebe ehlolwahlolwa ukuthi umntwana uphefumula kahle na.

Umama nxa ezithwele esibhedlela benga bona ngani abananzelele ukuthi umntwana uhlezi ngaphi bayathi angene emtshineni ayenze okuthiwa yisikhani lokhu kuza tshengisa konke ukudlala komntwana lokuyenzakalayo phakathi

Umama ozithweleyo ulele embhedeni wakhangela phezulu. Ukhona omunye obambe isisu sakhe. Phela ngokwesiNtu bayenelisa ukube betshibilikisa umntwana ephakathi ngokubamba nje isisu ngezandla.

Umuntu nxa ezivoxavoxa ngaso sonke isikhathi ukwakhiwa komzimba wakhe kuyantshintshantshintsha uthola eqinile eyinye indlela emangalisayo.

Abantu besifazana labo sebajwayela ukuthi ukuzivoxavoxa kuqakathekile nxa bevoxa nsuku zonke ekuseni ubafica begcwele umgwaqo begijima behamba bezelula njalo.

Isixwayiso esitshengisela ukuthi umuntu akumelanga atshone ehlezi ilanga lonke. Baxwayise ngezindlela umuntu angazelula ngazo ukuze avikele umgogodla

Nxa kusemidlalweni, bahlezi bekhona ababizwa ngokuthi ngabe First Aid. Laba bayabe bencedisa abadlali abayabe sebephathekile ngaleso sikhathi. Angawela phansi bahle bagijime bayemlanda bamkhiphe enkundleni.

Ukudla izithelo ezifana lama orentshi,i aphula amagrephu lokunye ukudla okuthile okulinywayo kwenza umzimba wenelise ukuzilwela emikhuhlaneni.

Abakwazi kahle ngezempilakahle bayakwazi ukuthi ukuhlala umuntu ezelula kuyingxenye yokuzivikela emikhuhlaneni lekuzincediseni ukuthi umzimba wenelise ukuzilwela.

Ukwenza imidlalo ethile ehlukeneyo kuyahambelana lokwezempilakahle ngesikhathi nxa abantu abathanda ukudlala ibhola belidlala bayabe bezincedisa emizimbeni yabo ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni ethile.

Umongikazi uncedisa owesilisa okhanya engenelisi ukuzihambela seyelaphekile kodwa sebemncedisa ngendlela zoku zivoxavoxa ukuze aqine ngokupheleleyo.

Umtshina wokuhlola iBP. Kulezi insuku sekuvuma ukuthi umuntu ahlale elomtshina wakhe, ukuze angazizwa engasezwa kuhle, azihlole abesegijimela esibhedlela loba ekilinika ukuze bamncedise.

Umntwana uhanjiswe ekilinika. Into enhle yikuthi uyenza lokho okuthiwa akwenze ngodokotela ngaleso sikhathi. Nxa kuthiwa akhamise kumele akhamise ukuze bamhlole lokho abayabe befuna ukumhlola khona.

Ungangena ebulenjini ugugule uyenelisa ukuthola izinto ezithile ezisetshenziswa ngabesibhedlela. Lowu ogugule lapha uthole umfanekiso otshengisa imitshina yokuhlola iBP, ijekiseni kanye lomuthi wakhona. Wasethola lethermometer njalo eyokuthatha itemperature.

Zikhona izihlahla ozifica ziluhlaza ebusika kungaba kusegumeni kumilile okuyisihlahlanyana kumbe emasimini lapho osekwavunwa khona kumele abantu bazinake lezi zihlahla ngoba inengi lazo liyabe lingumuthi wesintu.

Icena iyapheka amafutha ancedisa ngokwejwabu labantu liyabe liyenza ukuthi ijwabu lihlale lihlanzekile licwebezela lingahlaselwa yizinto ezithile.

Ungaya ebulenjini uyenelisa ukutshayisana lezihlahla zesintu ezingahlanyelwa ezehlukeneyo. Izihlahla lezo zigoqelwa icena, ilavenda lelinye okuthiwa yi minti lokunye nje okunenginengi okwehlukeneyo.

IGinger iyanceda kakhulu emzimbeni yabantu. Ungahlalahlala uyihlafune, iyakwenza ukuthi amasotsha omzimba abelamandla avikele imikhuhlane efana lowokuvimbana.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo minengi imithi yesintu eminye igoqela izihlahla ezifana lomganu, ithetshane, isanqawe kanye lezinye ezinengi nengi.

Imithi yesintu abantu kumele bayithakazelele ngoba iyenelisa ukwelapha izifo kungekho ukuhlinzwa. Ezibhedlela yebo bayelapha kodwa eminye imikhuhlane uthola sebehlinza abantu besale belamanxeba.

Isihlahla sethetshane esikhule sabaside sayaphezulu. Ithetshane lingumuthi, abanye basebenzisa amahlamvu alo. Bayathatha bagxumeke emanzini besebesipeyida ngawo lawo manzi abantwana.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala olithanga kanye loluhlaza amaphilisi akhona abukeka elombala ongajayelekanga libhaliwe ukuthi forever aloe turm.

Abantu abazi imithi yesintu kumele babe le zincwadi elitshengisa ukuthi umthetho uyaba vumela ukuthi bathengisele abantu imithi leyesintu lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi banga thengiseli abantu izinto ezingalunganga njalo lanxa sekukhona okuhlasela abantu babekwazi ukuthi badingisisa ulwazi besuka ngaphi .

Emakhaya kubakhona indawo ezima amanzi okuthiwa ngamachibi kanye lama damu. Uthola abathanda ukulima behlanyele izilimo loba izihlahla ezithile besenzela ukube bethola amanzi okuthelela eduzane.

Ezinye izihlahla nxa ungananzelelanga uyabe ubona ingani zintanga zamjodo kumbe ezamakhabe ikanti ke ngezinye izihlahla zesintu ezincedisayo empilweni zabantu ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo

Amaluba amabili ajwayelekileyo kukalutshwana ukuthi uthole iguma uthole lingela iluba leli likhanya liyancedisa kakhulu nxa umuntu ekhathazwa lizinyo elinye lakhona njalo elingamuva lincedisa nxa umuntu ephethwe ngamadlala uyadlafuna umumatha nje uginya lowana msobho.

Isihlahla sesithelo esibizwa ngokuthi yimengo. Isithelo lesi siyadlala indima enkulu empilweni zabantu. Kuqakathekile ukuhlala abantu besidla izithelo ezifana lama mengo ngoba ziletha okunye okuthile emzimbeni.

Yebo imithi yesintu ingasebenza, ķodwa umphakathi kumele afundiswe njalo ukuthi ananzelele lanxa kuhlanyelwa iloba ngamaluba, kuvikeleke impilo zabantu ngoba indawo lezi ziyenelisa ukuhlala izinanakazana ezingangena endlini zibe yingozi

Ukudla okudliwa ngabantu kumele kunanzelekele ukuthi kuhambelana lezempilakahle. Akhona amavegithebhuli alinywayo ayancedisa ekuvikeleni imikhuhlane.

Isihlahla sepopo sikhanya sizele abantwana bakhona basase luhlaza .Abanye bathi siyancedisa kakhulu njengo muthi wesintu Nxa ubulawa lizinyo bathi kukhona ongakusebenzisa okuvela kulesi sihlahla ngakho kumele sidingisise kabanzi .

Izinto ezibekwe lapha zonke ziyancedisa nxa abantu bevimbene, ikakhulu khathesi sesingene esikhathini somqando. Igalikhi kanye lelemoni uyakuxhwathisa ukunatha kuyenza ubengcono. Lejinja iyancedisa.

Omama abanengi bayathanda ukuhlala belamaluba abo abawahlanyelileyo egumeni. Iluba leli kuthiwa yimint liyancedisa kakhulu kwezempilakahle nxa upheka ungaliqobelela embizeni liyanika amasotsha omzimba amandla.

Imithi yesintu ayiphombu kwenziwa yiloba ngubani. Abantu abalolwazi layo yibo abalelungelo lokuthi bancedise abantu babalungisele ngoba kungekela ukuba njalo abanye bayabe sebesenza okunga lunganga becine befaka impilo zabantu engcopheni.

kuqakathekile ukuthi abantu abagulayo badle ukudla okulungileyo lesi yisilimo pkuthiwa yi cucumber kuyakhula nje kube kude kudliwa kunjalo abanye bayakwenza ama saladi